Suuraan asii gadiitti argaa jirru kunii suuraa teessumadhaa, teessumni kunii teessuma baayyee bareedaa ammayyaa'aa kan ta'e halluunsaa gurraacha kan ta'edhaa, teessumni kun eessa taa'aa jira? Mana hojiimoo mana dhuunfaadha?

Suuraan asii gadiitti argaa jirru kunii, suuraa yeroo shamarran bakka tokkotti walitti qabamuudhaan hojii hojjachaa jiran argina. Shamarran kun yeroo isaan gundoo hodhaa jiran arginaa. Gundoon kunii wantoota garaagaraadhaaf kan nuu fayyadaniidha. Gundoon kun biddeena itti baafachuuf akkasumas miidhagina mana keenyaaf illee kan nu gargaarudha jechhudha.

Suuraan asii gaditti argaa jirru kun suuraa yeroo namoonni uffannaa aadaa Oromoo kan ta'e kan naannoo Gujii uffatanii yeroo isaan sirbaa jiran kan agarrudha. Uffannaan isaanii baay'ee kan namatti tolu, baay'ee kan nama hawwisiisuu fi baay'ee kan namatti toludhaa jechuudha. Namoonni kun bakka tokkotti qabamanii yeroo isaan sirbaa jiran argina.

Suuraa kanarraa kan nuti arginu suuraa bunadha. Suurri kun buna Itoophiyaa baay'ee kan beekamaa ta'e baay'ee kan jaallatamuu fi baay'ee kan oomishamudha. Kun yeroo jabanaa keessaa bu'ee shiiniitti nam'ee taa'u argina. Akkasumas yeroo bunni danfu ixaana urgeessu.

Suuraan asiin gaditti arginu Kun namoota naannoo tokkoo ta'anidha. Karaa tokkoon nama rafaa jiru karaa biraan immoo nama bilbila xuxxuqaa jiru argina.

Suuraan asii gaditti argaa jirru kun, suuraa manneen barnoota keessatti barattoonni walitti qabamani yeroo barnoota isaanii hordofa jiran akkasumas, yeroo barachaa jiranidha jechuudha.

Suuraan asirratti argaa jirru kunii, suuraa baala shaayiidha. Baala shaayiin Kun yeroo hojjetamee warshaa galee ba'e bakka gurgurtaa jirudha. Baala shaayiin Kun meeqaan gurguramaa? Eessatti immoo argannaa?

Suuraan asii gaditti argaa jirru kun suuraa mana gurgurtaadha. Mana gurgurtaa kana keessa kan jiru wantoota ittiin shamarran qulqullina isaanii ittiin eeggatantu jira. Innis gosa garaa garaatu jira. Maaliif gosa garaa garaa ta'e? Gosa tokko qofa yoo ta'e maal ta'a? Dhiibbaa qabaa?

Suuraan asii gaditti argaa jirru kun alaabaadha. Alaabaan kunimmoo alaabaa naannoo Oromiyaa kan ta'edha. Alaabaan kun halluu gosa garaagaraadhaan kan hojjatame akkasuma immoo gidduu odaan kan jirudha. Alaabaan kun maaliif akkasumatti hin taane odaan maaliif gidduu galee? Yookiin immoo odaan kun gurraacharra yookiin diimaarra maaf hin gallee?

Suuraan asii gaditti argaa jirru kun suuraa dubartootaadha. Dubartoonni kun yeroo isaan gad jedhanii jiran arginaa jechuudha. Akkasumas biqiltuu magariisa kan ta'e yeroo arginudha. Dubartoonni kun yeroo gad jedhanii jiran isheen tokko gad jettee isheen tokko as ilaaltee jirti. Maal hojjechaa jiru? hojiinsaanii maalidha?

Suuraan asii gaditti argaa jirru kun, suuraa shamarran sadiidha. shamarran sadii kun uffata aadaatti kan dhi'atu, faashiini bara kanaa kan ta'e, uffatanitu dhaabbachaa jiru. yookiis suuraa ka'aa jiru jechudha shamarran kun.

Suuraan nuti asirratti argaa jirru kun suuraa konkolaataadha. Konkolaataan kunis konkolaataa uummata tajaajiluudha. Nama irra keessa baheetu wanta konkolaataa sana irra keessatti baatamee jiru yeroo buusaa jiru argiana.

Suuraan asii gaditti argaa jirru bakka gurgurtaa masoobiifaa kan jedhaman, gundoo kan jedhamanidha jechuudha. Masoobii yookaan gundoo kana kan hojjetu shamarran yookiin haadholii yoo ta'u, baay'ee kan bareedu buddeen itti baafachuuf, keessa kaawwachuuf, miidhaginaafillee kan nu gargaarudha jechuudha.

Suuraan asii gadii kun suuraa bakka miidhagaa yookiin bakka baay'ee miidhagu kan bareedu kan nama hawwatudha. Bakki wantoota garaagaraa irraa hojjatama. Fakkeenyaaf kanneen akka afuuffee garaagaraatu walitti qabamee ittiin bareeda. Bakka kanatti guyyaa dhalootaa faa wantoota adda addaaf kan ooludha jechuudha.

Suuraa kanaa gadiirratti kan argamu tokko nama kadhachaa jirudha sagadaa jirudha jechuudha. Amantaa musliimaa ta'ee sagadarraa jira. Akkasuma namoonni kaan immoo fiigaa jiru jechuudha.

Suuraan asii gaditti argaa jirru kun suuraa mana amantaan wal qabatanidha. Manni amantaa kunis mana ortodoksiidhaan kan wal qabatedha. Luba jedhamanii waamamu.

Footoon asi gaditti argaa jirru kun ,namoota walitti qabamuudhaan ,walitti qabamanii waa'ee siyaasaa yeroo isaan maree mari'achaa jiran yookiin yeroo isaan walgahii irra jiran kan arginuudha jechuudha.

Suuraan asirratti argaa jirru ijoollee naannoo tokkoo yookaan mana tokko keessa walitti qabamanii dhaabbachaa jiranidha jechuudha. Uffata "shaarbii" uffatanii yeroo dhaabbatan argina. Ijoolleen kun ijoollee saba maaliidha? Maatiidha moo? Saba garaa garaadha moo maalidha ijoollen kun?

Suuraan asii gaditti arginu kuni suuraa namoonni walitti qabamanii yeroo jiran argina. Uffata adii uffatanii akkasumas uffata aadaa uffatanii namoonni taa'aa jiran jiru jechuudha. Suuraa kana kuni maaliif walitti qabamani? Mareetu jiraayyuutimoo sagantaa biraa qabuuyyuuti?

Suuraan asirratti argaa jirru kun suuraa konkolaataadha. Konkolaataan kunisi waantoota gara garaa baachuudhaaf kan nu gargaaru yookaan nu tajaajiludha. kan baay'ee xiqqoo taatedha jechuudha.

Suuraan asii gaditti argaa jirru kun suuraa mana amantaadhaan wal qabatudha. Manni amantaa kun mana amantaa musliimaa yeroo rabbii isaanii kadhatanidha jechuudha.

Suuraan asii gaditti argaa jirru kunimmoo suuraa kitaabaa yookaan barruudhaa. Barruun kun mat-dureen isaa "Hamuummannaa" kan jedhu yoo ta'u, kuusaa weedduu oromoodhaa jechuudha akkasuma namni kitaaba kana barreesse, Misgaanoo Gulummaa Irranaa yoo ta'u bakka inni itti barreeffamee bahe finfinnee oromiyaa keessattidha. Kitaabni kun maaliif fayyada? Maaliif dubbifna? Yeroo dubbifnummoo maal irraa argannaa?

Suuraan asii gaditti argaa jirru kuni suuraa sireedha. Sireen kun kan namni irra ciisudha. Sireen kun muka irraa hojjetame. Mukni luka afur kan qabu akkasumas siree baay'ee kannxiqqaattudha jechuudha.

Suuraa kanarraa kan nuti argaa jirru dubartii baadiyyaa yeroo isheen horii ishee elmachaa jirtu arginudha. Horii kana keessaa aannan baasaa jirti jechuudha. Kunis wanta gara garaatiif kan fayyadu, kunis dhugaatiif, ittiin nyaachuuf nu fayyaddi jechuudha akkasumas foon ishee qalamee nyaachuuf nu fayyada.

Suuraan asiin gaditti argaa jirru kun, suuraa bareedaa kan ta'edha. Suuraan Kun artistoota Oromoo yeroo isaan itti gaachana fi eeboo akkasumas gitaara qabatanii dhiichisaa jiran yookaan sirbaa jiranidha. Uffata aadaadhaan faayamanii jiru.

Suuraan asii gaditti argaa jirru Kun, suuraa namoota walitti qabamee bakka ta'e deemaa jiranidha. Waanti namoonni Kun immoo namoota Oromoo ta'e jechuudha. Uffata aadaa oromoo uffatanii yookiin uffata aadaa oromoodhaan faayamanii yeroo deemanidha jechuudha.

Suuraan asii gaditti argaa jirru kuni suuraa mucaa Oromoo kan taate, faayamtuu kan baay'ee namatti toltu, kan baay'ee bareeddu, haalli uffannaa ishee akkasumas illee waantonni mimmiidhagaa ofitti godhattee jirtu kan baay'ee bareeduu fi kan baay'ee namatti toludha.

Suuraan asii gaditti argaa jirru kun suuraa namaadha. Namni kun namoota maatii tokko keessa jiraatanidha jechuudha. Yookiin namoota mana tokko keessa jiran jechuudh. daa'immanii fi nama guddaa lama jechuudha.

Biqilaa ta'eetu wanta laga keessaa biqilu, gosti isaa magariisa ta'etu ijji isaammoo waan firii qabudha yookaan bunadha. Buna jechuudha wantichi.

Suuraan asirratti argaa jirru kun baay'inaan uummata oromoo biratti kan beekamudha. Suuraan kun wanta inni keessatti qabatee jiru aannanidha. Wanta inni irraa hojjatame wanta lafa keessaa biqilu ta'ee kan guddate kan inni ittiin qabamee jiru gogaa horiirraa kan ta'edha.

Suuraan asii gaditti argaa jirru kunii suura teessumaadhaa. Teessumni kunii luka sadii kan qabu , mukarraatii kan hojjetame, mana ofii keessatti, bakka hojii keessatti kan nu gargaarudhaa jechuudha. Teessumni kuni meeqaan bitame? eenyutu immoo irra taa'a dhiira moo dubartiidha?

Suuraan asii gaditti argaa jirru kun suuraa mucaa durbaadha. Mucaan kun yeroo isheen of mimmiidhagsitu argina. Yeroo isheen rifeensa ishee bareechatteetu qabsiifattuudha jechuudha.

Suuraa kana kan nuti arginu mucaa durbaa kan taate yeroo isheen uffata uffatte: rifeensashee haala gaarii ta'een bareechattee akkasumas wantoota mimmiidhagoo nama mimmidhagsu danda'an ggodhattee yeroo ishen dhaabattudhaa jechuudha. Uffata aadaallee uffattee yeroo dhaabattu uffata aadaa Oromoo jechuudha. Mucaan kun maal taatee mataa qabatte? Mataatu dhukkuba moo gadda wa'ii dhageesseeti?

Suuraan asii gaditti arginu kunii suuraa teessuumaadhaa. Teessumni kun teessuma tokkodha. Luka sadii kan qabudhaa. Akkasumas haalli bakkoota gara garaa keessatti nu fayyadaa. mana hojii mana dhuunfaa ofii keessatti kan nama fayyadudhaa. Eenyutu irra ta'uuf taa'e teessumni kun? Namni eenyu dhufee akka irra taa'u barbaadu?

Suuraan asii gaditti arginu kunii, suuraa bineentiidha. Bineentiin kunimmoo kan qilleensa keessa balaliitudhaa. Simbirroo jedhamtee kan beekkamtudhaa. Simbirroon kunii akkkamitti balaliiti gaafa balaliitu?

Suuraan asi gadiitti argaa jiruujiruu kuni suuraa waantoota mana keessa ittin hojeechuuf nuu taajaajiluudha. Innis Kassaala wanta tokko ittin bilcheefachuuf yookiin Ittoofi waantoota kana fakkatan Buunaa illee nuu danfisuuf kan itti gargaramnudha. Maqaan isaa Kaassaalaa bakka gurguramuu jira.

Suuraan asi gaditti arginu kun, suuraa bishaanii fi suuraa bineensoota jechuudha. bineensoonni kun, bishaan keessa kan jiraatanidha. maaliif bishaan keessa jiraatu?,bishaan sana keessa jiraatumo?,keessa ba'u?

Suuraan asii gaditti argaa jirru kuni suuraa manaafi suuraa namaadha. Manni kun mana biyyoo irraa ijaaramedha. Yeroo kana shamarran kun dhaabbatanii yeroo itti haalluu mana kana dibaa jiranidha.

Suuraan asii gaditti argamu kun bakka bishaan keessatti namoonni iddoo walitti qabamanii hojiidhaaf jecha hojjachaa jiran argina jechuudha. Tokko yeroo isaan uffata miiccaa jiran warri biraan akkasumas ijoolleen daa'immanii yeroo bishaan keessa deemaa jiran argaa jirra jechuudha.

Suuraa kanaa gadiirratti kan arginummoo nyaata yoo ta'u, nyaatni kun ittoo gosa sadiin qophaayee jira. Isaanis raafuu, paastaa fi timaatimiidha. Nyaata baay'ee mi'aawudha.

Suuraan asii gaditti argaa jirru kuni suuraa biqiltuu magariisa ta'edha jechuudha. Bakka inni itti argamu baadiyyaa yookaan naannoo magaalarraa kan fagaate keessatti argamaa jira . Biqiltuun kun maqaansaa maalidha? maaliifimmoo oola?

Suuraan asii gaditti argaa jirru kun suuraa miidhagaa kan namatti tolu kan baay'ee bareedu baay'ee kan faayamedha jechuudha. Suuraan kun sagantaalee garaagaraaf kan nu fayyadudha. Suuraan kun sagantaa maaliif qophaaye? Sagantaa gaa'elaa moo sagantaa eebbaa moo sagantaa maaliidha?

Suuraan asii gaditti argaa jirru kun manadha. Mana yeroo dhalli namaa keessa jiraatu kan bakka dalagaasaa oolee galee kan keessa boqotu , kan dhalli namaa keessa jiraatu jechuudha. Kanaafuu manni kun mana jedhama.

Fakkiin asirratti arginu kun konkolaataa uummataa kan nama dhuunfaa utuu hin taane, konkolaataa uummataa, kan uummata fe'ee yookiin uummata baatee bakka yaada uummataa yookiin bakka uummanni itti gahuu barbaadu kan geessisudha.

Suuraan asi gaditti argaa jiru kuni, suuraa namadha. Namooni kun yeroo walitti qabamani dhabataan kan agarsisuudha. Namooni kun immoo Amanta wajiin kan walqabateedha. Amantaan kunis "Amantaa Ortodoksiidha". Yeroo kana yeroo isaan dungoo qabsifatani jiraan argiana. Sagantaan akkasi kun, sangata maaliidha? Yeroo cuuphaa moo, yetoo soomaa hiikaa moo yeroo maaliidha?

Suurri kuni nama shaaworii ilaalaa jirudhaa. Lafa Baadiyyaa keessa kan jiru yookiin lafa turistiif ta'u keesa jira. amma garuu maal gochuufidha utaaluufmoo keessa buu'uufidha laata?

Suuraan nun asii gaditti argaarru , suuraa namoota lafa qofforanii biqiltuu garagaraa dhaabaa jiranidha. Namoonni kunimmoo hojjattoota mootummaadha. Hojjattoota mootummaa qaamota mootummaa warra ta'anitu hojjataa jira jechudha.

Suuraan nuti asii gaditti argaa jirru kun suuraa shamarree fuulashee miidhagsachuuf jetteetu baasaliinii fi kolgeetii walitti dabaltee fuulashee dibachaa jirtudha. Fuulishee akka inni haalaan bareeduu fi miidhagu sirreeffachaa jirtu fakkaata.

Suuraan asii gaditti arginu kun bakka gurgurtaa "qabattoo"dha. Qabattoon kun qabattoo ijoollee dhiiraadhaan, ijoollee dhiiraa akka surreen isaanii irraa hinbuuneef kan isaan fayyadudha jechuudha.

Suuraan asii gaditti argaa jirru teessumadha. Teessumni kun teessuma luka sadii qabu mana keenya keessatti kan itti fayyadamnu akkasumas bakkeewwan turistii ta'anitti kan fayyadamnudha jechuudha. Taa'umsi kun wanta nama fakkaaturraa yookiin fakkii namaa kan fakkaaturraa kan hojjatamedha jechuudha.

Suuraan asii gaditti argaa jirru kun suuraa kopheedha. Kopheen kunis kan shamarraniidha. Baay'ee kan bareedu halluu adii fi gurraachaan kan hojjatamedha. Akkasumas namoota hojjaa gabaabaa ta'ee hojjaa isaanii ol butuufii kan danda'udha. Callee garaagaraadhaan faayamee yeroo jiru argina jechuudha.

Fakkiin asii gaditti argaa jirru fakkii mana jireenyaa bifa ammayyaawaa ta'een ijaarametu bareedee kan jirudha. Mana kana keessa namoonni galuu danda'an yookiin mana namaadha.

Suuraan asirratti argaa jirru kun suuraa eleektirooniksii wajjin kan wal qabatudha. Suuraa kaasuuf kan fayyadudha akkasumas viidiyoo gara garaa waraabuudhaaf kan nu fayyadudha jechuudha.

Suuraan asii gaditti argaa jirru kun suuraa bunaadha. Bunni kun bunni yeroo danfe shiiniitti yookaan wanta itti dhugamutti bu'ee jirudha akkasumas ixaannillee biraa aarudha jechuudha.

Suuraan asiin gadi kanatti argaa jirruu, manneen gurgurtaadha. Manneen gurgurtaa laapitooppii, bilbila waantota addaa addaa kan gurguramudhaa. Akkuma argaa jirru telavezyiiniin jiraa, laapitooppiin jiraa, bilbilli jiraa akkasumas namni bitataa jiruu fi namni gurguraa jiru mul'achaa jiru jechuudha.

Fakkiin asii gadii kunii bakka baay'ee miidhagaa, kan namatti tolu, kan baay'ee bareedudhaa jechuudha. Suuraa kanarraati wantoota garaa garaa argina. Bakka kanatti maaltu ta'a? sagantaa maaliitu ta'uu danda'a?

Suuraan nuti asii gaditti argaa jirru kun bakkeewwan gabaadha. Bakka gabaa kana keessatti wantoota ittoof nu fayyadan kanneen akka dinnichaa, kaarotii, timaatimii fi kanneen akka kanaatu argama jechuudha. Raafuu maramaa fa'aatu raafuufatu argama. Iddoon kun bakkeewwan gurgurtaan beekama.

Kopheen asirratti arginu Kunii, kophee baayyee kan bareeduu fi baayyee kan namatti toludha. Kopheen Kun garri caaluun kan dhiiraadha jechuudha. Akkasumas bakka tokko tokkotti kan shamarraniis ni jira.

Suuraan asiin gaditti argaa jirru kun suura manaadha. Manni kun baadiyyaa keessatti kan arginu yoo ta'u magaalaa keessatti garuu arguu dhiisuu dandeenyaa. Manni kun mana muka irraa ijaarrame ta'ee kan dhoqqeen maragamee jechuudha. Balballi isaa illee qorqoorroodhaan kan sirrate jechuudha. Mana kana keessaa namni jira moo hin jiru? Akkasumatti cufamee taa'aa?

Suuraan asi gadiitti argamu kuni suuraa bakka gurgurta ta'e arginaa. Bakki gurgurtaa kuni mana uffatadha. Mana uffata kana keessa uffataa haaraa ta'e yookiin kan yeroo irra jiruu yeroo arginuudha. Akkasumaas Kophee yeroo arginuudha jechuudha.

Suuraan asii gaditti argaa jirru kun kun suuraa namaadha. Namni kun yeroo inni rabbii isaa kadhataa jiru arginaa jechuudha. Namni kun mucaa musliimaa yoo ta'u, yeroo mana keessa taa'ee rabbiin kadhachaa jiru yeroo arginudha.

Fakkiin asii gaditti argamu kun magaalaa xiqqoo yookiin magaalaa xiqqoo keessa namoota asii fi achi gara garaagaraatti adeemanidha akkasumas konkolaataawwan yookiin konkolaataan lama ta'ee adeemu kan nama afur shan baachuu danda'u ta'ee dhaabbachaa jira.

Suuraan asii gaditti arginu kunii, suuraa midhaaniidha. Midhaan Kuni midhaan nyaatamu ta'ee kan baadiyaa keessatti hojjetamuu yookaan qonnaan bultootaan kan hojjetamudha. Midhaan kunii maqaan isaa qamadii jedhamee waamama. Qamadiin daabboo ta'uudhaan nama tajaajila.

Suuraan asii gaditti arginu ammoo uffata ijoollee shamarranii akkasumas harmooliin uffatan yoo ta'u, uffannaan kun iddoo gara garaa Fi qophii gara garaa guyyaa qaban akkasuma ayyaanni garaa garaa gaafa jiru kan uffatamudha.

Suuraa kanaa gadii irratti kan argamu bakka baayyee bareeduu fi namatti toluu dha. Akkasumas magariisummaan isaas baayyee kan namatti toluu dha. Bishaan gaara irraa gadi fincaa'us ni argama.

Suuraan asii gaditti argaa jirru kun suuraa arbaadha. Arbi kun yeroo isaan baay'atanii toora galanii adeemaniidha. Arbi kun bineensa daggalaa keessaa isa tokkodha. Guddinaan illee baay'ee guddaa kan ta'e, baay'ee baay'ee guddaadha jechuudha.

Suuraa kanarratti kan argamuu midhaan erga qotamee galfamuuf kahedha jechuudha. Midhaan kun qulleeffamee meeshaatti nammeetii jiraa, namoonni midhaan kana galchuuf jedhanis bukkee jiruu, midhaan kana geejjiba maaliitti fe'anii gara manaa galchu?

Suuraan asii gaditti arginu kunii, yeroo namoonni walitti qabamanii waaqeffachaa jiranidha. Yeroo isaan dhaabbatanii Waaqayyoon waaqeffachaa jiraniidha. Yeroo kana amantaan namoota kanaa amantaa maaliidhaa? Amantaa musliimaa, Ortodoksii moo kiristaanadha?

suraanasii gaditti argaa jirru kun hadibbee kkirra hojjetamu gogaa oriiraati hojjetama yeroo baay'ee ittiin faarsuu fi mana amantaa kessatti akkasumas bakkeewwan garaagaraatti kan argamudha

Suuraan asii gaditti argaa jirru kun suuraa biqilaadha. Biqilaan kun kan lafarratti biqile kan namoonni itti fayyadamuuf jedhanii lafa irra dhaaban yoo ta'u, inni tokko asheetiidha. Asheetiin kun boqqoolloodha jedhama. Waadamuudhaan, affeelamuudhaan, midhaan ta'uudhaan kan nu gargaarudha jechuudha. Inni biraa kunimmoo maalidha maqaansaa?

Suuraa kana keessaa kan nuti argaa jirru bakka itti gurgurtaa yookaan bakka wantootni gara garaa itti gurguramanidha. Wantootni akka chargerii silkii akkasumas eerdooniin itti gurguramanidha. Akkasumas mucaa xiqqoon mana sana keessa yeroo jirtu kan agarsiisudha. Mucaan kun ni gurgurtimoo ni bitti?

Suuraan asii gaditti argaa jirru kun immoo suuraa 'elektirooniksii'dhaan wal qabate yoo ta'u, suuraa kana keessatti wantoota isaan baatanii jiran, wantoota akka sibiilaa, akkasumas meeshaa hin barbaachifne akka isaan qabatanii hin seenne kan ittifamaa jiruudha. Dubartiin kun amma maal hojjechaa jirti? Harka ishee mataa irra kaawwattee jirti. Maaliif akkas ta'e?

Suuraan as keessatti argaa jirru kunii bakkeewwan gurgurtaadhaa. Bakki gurgurtaa kuni wantoota garagaraa argachuu dandeenyaa. Bakka kanaa gatiinsaa rakasa moo mi'aadha?

Suuraan asii gadiitti arginu kunii mana keessatti miidhagina manaaf kan oolu ta'ee yeroo sagantaalee garagaraas bitannee kan itti fayyadamnudhaa, sagantaa akkam akkamiif nu gargaara garuu wanti kun?

Suuraa asi gaditti argaa jirru kuni, suuraa na.aa fi suuraa horiidha. horiin kun immoo, sa'adha. sa'aan kunii yeroo isheen namicha kanaan eelmamaa jirtu arginaa jechudha. horiima tokko keessa aannan kun hunduu ba'eemo, horii biraas eelmani jiru?

Suuraan asii gadi irratti argaa jirru kuni suuraa namaadha. Namni kun nama gurraacha ta'ee jirudha. Ulee harkatti qabatee; carqii ofirra buusee jirudha. Namichi kun maaliif qullaa dhaabbata? Aadaa isaaniitu akkasi moo ofii uffata hinqabu?

Suuraan asii gaditti argaa jirru kuni suuraa biqilaadhaa. Biqilaan kun dhangaa ta'ee kan nama fayyadudha. Innis boqqolloodha jechuudha. Boqqolloon kun maalfaa ta'ee nu fayyada?

Suuraan asii gaditti arginu kun namoota lamatu mana keessa taa'aa. Mana dhiphaa keessa ta'uu. Nama guddaa kun deemuun hin dandeenye kan ofii isaanii deemuun dandeenye suuraa walitti agarsiisaa kan jiraniidha.

suuraan asii gaditti argaa jirru kopheedha. kopheen kun kophee ijoolleen shamarrani uffatanii kaawwataniidha. gara caalaani akkasumas kopheen kun yeroo sagantaalee adda addaa yeroo bakka sargii bakkeewwan garaa garaa kan uffatanii deeman akkasumas qabsii irratti kan uffatama.

wanti suura armaan gadii kan irraatii mul'atu biddeenaa fi foon dheedhiidha. foon deedhii sun immoo foon hoolaa ta'u danda'a irra caalaatti dhh kan nyaatamu foon sa’aadha. sa’a jechuu sangaa waan akkasiidha foondhedhii sun immoo diimina jedhame waamama naa wantittin nyaatamu biddeenaa nyaachuu dandeessa barbareedha nyaatamu danda’a

fakkiin kun fakkii mana keenya keessatti hojjetachu dandeenyuudha. Wanti nutti nu fayyadu bareedinaaf nu fayyada akkasuma illee yeroo sagantaalee adda addaa yeroo guyyaa dhaloota yeroo eebbaa yeroo gaa'elaafi kan nu gargaarudha jechudha.

Fakkiin asii gadii kun tuubboo bishaan yookiin gaani bishaanii keessaati yeroo tuubboo yookaan konkolaataa keessatti ofiin naqatudha tuubboodhaan jechuudha konkolaataa kun magaalaa keessa deemsiseetu bishaan yeroo magaalaan keessi gogu adeemeetu magaalaa keessa naqa

Suura asirratti argaa jirru kun nama guddaa nama dhaabbataa jirudha. Waanta tokko ilaalee wanta sanatti kan seeqaa jiru yookiin kolfaa jiru jechuudha.

fakkiinasii gaditti argaa jirru kun fakii bakka gurgurtaadha bakka gurgurtaa kana keessa kan jiru wantoota daa'immanii gargaaraniidha kanneen akka daa'ipirii nyaata daa'immanii faatu askeessa jira jechuudha